Ndaa ɗo paali on, ndaa ɗo boo ɗon dammugal haa sera, nda paalo man tankinga bee Tiles, ndaa ɗo'o boo stan on, ɓe ɗon nyiɓa ɗum nyiɓuki on, koɗo mani daneejum bee Ash ngam fawnurgo paali, ɓeɗo wa'ata Tiivi haa babal may.

Nda ɗo babal fijugo ball on nda ha caka ɗo leddi on tan, ha sera ɗo bo gene on ndaɗum ɗo, nda miɗo ewa nyiɓalo hatto ni nda leɗde ɗon ha babal Majum.